kamayito nga kali mubiselo bakabusile bulayi inga bakarele mushipo shene nga bakarele ewo nga kali mubipo byene kamayito.

Inyeni baji wambile mukoono nga banjiambisile jimikhono jiibili nga yasamilile nga ilimo bu dot dot

Baba umwana nga walolelele i'bweni we'ambile kyimikhono khu Khushi khunawoyu khu khu khundeebe yesi e'khalekho nga asanyukhile nga kundi alinyuma amusilile.

Kamapesu muli ka nkumi tano khe kimitwalo kibili kha lukumi, khe kumutwalo, bwakibili bubili nga buliwo baburelewo.

I'kanisa iye bakatuliki nga bachombeka side zindi zindeyi nga kumusalabaguliko nga e'bulafu wene bayombeka nika ni kanayu ni kamuli

Bunyaasi buleyi nishisaala shitwela shongene i'sharakho bu busakasaka nga bilimu bilimu banga busa nga khasaala khenekho khali mwibanga khimikhile

Ingobe ngeli musibila ye'ambile yasilile no nga ilikhubinawoyu byetsimwani nga ye'ambile yarere shi shi yarere shi shi shimuli mukhanwa nga ye'ambile kumukhono mutwela nga yawungile no

I'motokha nga ya parkingile, uwe kamatore naye aparkingile ni gaali yewe nga abonekhana kamatoore iko balikhukana katunda uwe i'motokha nga ni babandu bimikhilewo basilile shili khutsa mumoni.

Babenyayi beku bekumwinyawo kwa rugby nga bali khukhwinyaa kumumu kumwinyawo kwabwe nga bandi bakwile asi baambile kumupila kundi wenamilile abandi bakanakhwinamilila babone nga babukula kumupila ku

Babandu ba'boda betsi'business tsabwe bekamandukha kabwe nga bali khukhakhalabya kyimilimo nga ibonekhana ifula yatonyele nga ni'luguddo lwene lwetsule kametsi nga kametsi kalikamo.

Babana ba'nursery nga bali mushibina nga bikhale abandi balikhwinyaa abandi bakhu bali baliwo basili mubitabu byawe byesi ba'drawingile nga ne umusomesa wawe alimo bambi ngali khubabolela shitsa mumoni

Tsingoma mukaga nga khulikho tsimboofu tsibili, tsitsililakho tsibili, ni indeeyi ndweela nga batsirerewo nga ni tsindebe tse ni tsindebe tsili musyifo babonekhena nga batsa khutsikhupila awo.

Basoleli nga bali khu lyaato khu'nyaanza nga babonekhana bali khuloba tsi'ngeni bali khukana ba'ambe tsi'ngeni bali khutumamu bilimba byabwe bino byesi ba'ambisa tsi'ngeni nga ubonela dala bali khukana khu'amba tsi'ngeni.

Mushirimba nga mulimu igorofa, mulimu tsigorofa tsingali tsiriri nenga aliwo ekorofa indeyi ingene nga tsindi tsinyimbi ni babandu, tsimotookha, bisaala nga bili mushirimba, tsingingi tsyosi nga tsili mushirimba

Babinyayi batsungu ni bamaali nga babonekhana bali ukhwinyaya kumwinyawo kwawe kwesi balanga bari rugby nga umutsungu wakulemelekho ne bamali ah ah bamuli bubi bahambile bali khuloma khulikukana kumupiila kwefe nafe khutse kwinyayekho khutse khurebe tsi'goal

Inkobe mushibila inga ibonekhana aliwo shesi isilile yahambile imunwa yayo nenganga yasilile ingagi yo inga ibonekhana aliwo shesi ili khusilila nga ili khukana ishibone.

Umuseza waambile isimu ni gimigoono gyewe jibili nga agwatile biwanga nga abonekana kuba umusawu nga ali khuminamina isimu yewe mukoono mwewe